wa question na fa eetan fe koy ten ref ee nam a fi'aa bo jiku, jiku fo jem fe yin ke o xooxaa nam o fi'aa bo jikwin?

koo jeg sit internet?

Na cikax alaaga objectif fum o cunga teen ?

Kon année fu refna nanga ga'aa ten a xooxof ?

A cikax alaga o fi'aa fi' xa moƴong o fel ten ?

<exhales> So wo' nam no sit internet ke refoona naga ten moƴo ga'a xooxof fe comme o jiku nene no marché fe ?

So ne layitoona ka fi' nen wo no kene ke o jikooraa na xa saku xe o jikora jegee logo of.

a jega ten no ka o bindaa foogum?

Soo wo' waxey jekwaa no surface lakas ke comme genre supermarché ke Auchan yin kene yiin ? Wa yaam xar ?

instant kene jafe-jafe kum moƴo jeg pour jiku no ? <hesitation> instant kene jafe-jafe ke moƴuuma jeg pour jiku ten refu yee maxey jikwaa gar ndaa jegaam des concurent ka andoona yee a ndefaayo sur le marcher bo andoona yee waaga jikoora kene den da njikoora moyen chere to a soɓa ke o fi'ka no fo jem of wo xupu den charge kaaga rek waagaxam o at jafe-jaje na cikax. <noise> xaye magasin ke jegoona ma refu no Fatick a refu ndi ni njemu refu? <noise>

kon xay intant kene a jega wa ndef na maga pour a njiku yo

kaaga anda ye concurence o instant kene kon nu njegangaa fo jem instant nuun nu mba genre nuna njeg ka marché fe dal.

Ndiiki kaam ga'aa xa saku xa teƥ axene kee ta jikoorel a moyen chere par rapport fo nenu nqijtaayo yi no fo jem fe yiin kene yiin .

<hesitation> Kon instant kene comme genre nu ndetanga njikooyo, njikwaayo men jegee xa boutique ka na laya ye ka jeg wa andoona yee ga livrer a deno yo comme nu njeg probleme pour cooxaa den oyo fo jem.

fo jem olene fojem a jega fo jem ola andoona ye ten moƴu jem. manam ka jeg par fo jem dal fo jem ole moƴu jem olene kaaga xa waralun?

So xa ƭak a ƭak axe ne te fi'aa no fo jem ole fo jem dés fois ko jika o saku te fi' xa ƭak.

kaaga nuna nuna mbi'an nuun wene?

so sel iodé fo ola andoona yee fi'an dara manaam iodé an nama nama anditel.